Abakyala bano basanyufu bulala era nga kirabika nti waliwo oba ekibasanyusizza bonna. Bambadde embira mu bulago bwabwe ne ku mutwe gwabwe. Embira zino zitoneddwatoneddwa era nga zirina langi ez'enjawulo. Omukyala omu aweese omwana ku mugongo era omwana ono akanudde amaaso.

Eryato lirimu abasajja babiri era ow'emabega akutte enkasi era ali mmaaso ayimiridde ku lyato nga yeeteeseteese okusuulayo akatimba okuvuba ebyennyanja ebusukka waliwo ensiko ensiko eno ya langi eya kiragala ng'era waliwo ettaawo eriyita waggulu eee nnyanja yali etebenkedde bulungi temuli mayengo.

Lino zzike liyina kye litunuulira. Diyina ebyoya ebiddugavu. Diri mu nsiko mu nsiko mujjudde ebikoola ebimyufu. Ezzike lino dirabika liyina gwe lyali litunuulidde era nga lyetegereza.

Wano kaamulali ayanikiddwa ku kakutiya eeh era akasana kaaka. Kayakira ddala ppereketya ppereketya w'akasana. Era bamuteese ku kawaya kano asobole okukala eeh bamuteese ku kakutiya wabweru.

Lino liringa essomero naye ng'abaana bawummudde kubanga ebibiina byonna biggale. Wano wabweru w'ebizimbe bino byonna waliwo abaana we bateeka kasasiro, ku mabbali w'ebibiina bino waliyo emiti; emiti giyina langi eya... eya kiragala.

Guno muzikiti era nga gulabika bulungi baaguyooyoota era baagusiiga langi esikiriza erabika obulungi wabweru waliwo emmotoka ezisimbiddwa era nga waliwo n'obuddo obuddo buyina langi eya kiragala.

Eno ggoonya, ggoonya eri ku lubalama lw'ennyanja eyasamizza omumwa era nga waliwo ebiyinjayinja amabbali era nga waliwo omuddo gwa kiragala. Ggoonya eno eringa nga egenda mu mazzi.

Omukyala asibye omwana ku mugongo era amusibisizza kaleesu. Omwana ono alinganga ayina ky'alingiza ate era omukyala amuweese, ayambadde ekiteeteeyi ekiddugavu. Mu maaso g'omukyala ono gye yeeyongera mu maaso waliwo omuddo; omuddo guno gwa kiragala era waliyo n'emitiititi, emiti gino giyina langi eya kitaka.

Omwana omuto akutte akagoye akali ka mu ali mu kkakamulamu mazzi emikono giraga nti omwana ono muto ayambadde empale eya bbululu era ng'amazzi ali mu gga mu ggakamulira mu bbaafu emmyufu.

Lino nno ssomero era ng'amadirisa bagaggudde. Waliwo abakyala abali mu kukuba abali mu kukuba bbulooka era nga ku mabbali waliwo ttanuulu. We bakolera waliwo ppipa n'ebidomola babisudde awo wansi era nga waliwo omwami ali mu kulima. Omwami ono alaga nti ali ku bibye era nga n'abakyala nabo bali ku byabwe. Waliwo obuddo obulina langi eya kiragala.

Ekifo kino kikyafu ddala era nneewunya lwaki abantu tebakiyonja. Kazambi yenna, kasasiro byonna bisuulibwa wano era nga waliwo omusajja ayimiridde wali ebusukka atunula. Kasasiro ono bamutudde kumpi ne kaabuyonjo.

Ennyumba eri mu kuzimbibwa abasajja bana bali mu kuzimba nnyumba, bali mu kusereka, nnyumba eno eziki... ezimbiddwa bbulooka zino ennene era ng'eri ku luba ku lubalama lw'ennyanja.

Omwami atunda ennyama era eno bbukya ya nnyama waliwo wali minzaani waliwo omwami wano ayambadde essaati ya kitakataka azze okugula ennyama naye amuguza ennyama musanyufu ayina gw'atunuulidde ndowooza yali atunuulira amukuba kifaananyi eno bbukya eraga nti nkadde era emazeewo ebbanga.

Bano nno abakyala balabika bali mu katale era bali mu kususa kawo n'ebijanjaalo abakyala bano bawerako era nga batudde bali mmirembe gyabwe omukyala omu ali mmaaso ayambadde akagoye akamyufu era tayina nviiri ku mutwe enviiri yazisala enviiri ntoototo naye nga batudde basusa enva.

Ono nno mwana mulenzi ye akyanga kapiira era ng'ayambadde ekyambalo ekiyina langi eya kyenvu ne kiragala era nga tayambadde ngatto ali mu bigere era asambisa bigere era nga kiraga nti akagere kaddugala ekiraga nti tayambadde ngatto.

Ensolo bbiri tezitegeerekeka ziyimiridde era nga ziyina kye zitunuulidde. Ziri mu buddo; obuddo buno bulabika bukalu era ng'akasana kalabika kaaka nnyo. Ensolo zino zirina langi ez'enjawulo; langi eya kitaka ku magulu gaazo amagulu maddugavu, ku kabina kaazo langi njeru. Zirina amatu agaabambalala; amatu gano gayina langi enzirugavu n'enjeru.

Obudde bwali buwungeera era ndaba emiti egitambuza amasannyalaze era nga waliwo ennyanja. Ennyanja eno amazzi nago gatebenkedde bulungi, temuliimu mayengo obudde buwungeera kubanga mu bire waliyo langi eya kakobe n'eya kyenvu.

Bino nno bivuga byaffe bya kinnansi era nga biraga nti waliwo ekifo we babikuumidde ebivuga bino bikola kya maanyi nnyo mu nsi yaffe n'okulaga ebika byaffe oba bika.

Bano baana bato era balabika baali bava ku ssomero nga bonna basanyufu bambadde ebyambalo ebya bbululu ow'amazzi obulala bwambadde ebyambalo bimyufu era nga buyimiridde emabbali g'ekkubo ery'ettaka naye nga busanyufu okufa obufi.

Kino kibuga kirimu bizimbe eby'enjawulo kirabika bulungi mulimu amakalina era nga kiraga nti mulimu emirimu gy'abantu egy'enjawulo kuba bo nnengera abantu abatambula eri ebusukka ebizimbe bino ebimu birabika bikadde era nga bimazeewo ebbanga ebirala biraga nti bizimbibwa buzimbibwa.

Ebinyonyi bibiri bi biyimiridde ku mu ttabi ly'omuti era biyina langi enzirugavu n'enjeru omuti guno guliko obukoola obutono era obukoola buno buyina langi eya kiragala.

Abaana bali ku ssomero era nga basanyufu, bawanise emikono bambadde ebyambalo ebiyina langi eya ppinka baali basanyufu ddala era baali bateese ebitabo byabwe ku mmeeza ze batuulako.

Luno lubalama lw'ennyanja ate era baalu baazimbawo ebibaawo ebibaawo bino baziriseeko amalobo era gali ataano amalobo gano gakozesebwa okuvuba ebyennyanja era n'amazzi matebenkevu bulungi.

Ono nno omukyala mukyala muzungu ali mu kukuba bifaananyi naye nga kyonna ky'alaba oba ky'akuba ekifaananyi alabika akinyumirwa ayina enviiri enviiiri ze mpanvu.

Bano nno basiba nviiri era nga balabika be bano bannaffe ababeera engulu mu bitundu bya Uganda eby'engulu era ndaba obusiisira. Bano abakyala bali bataano, balaga nti bayina emboozi gye banyumya era ng'omu asiba munne enviiri. Emabega w'obuyumba buno obw'obusiisira waliyo ensozi era ensozi zino nazo zirabika bulungi.

Luno lubalama lw'ennyanja era ku mabbali lwago lw'ennyanja eno bateeseewo amaato. Amaato gano gayina langi ez'enjawulo; langi enzirugavu, langi eya bbululu era nga kuliko ebizimbe. Emabega w'ebizimbe bino waliyo ebisozi oba waliyo ensozi eziriko omuddoddo. Omuddo guno guyina langi ya kiragala.

Omukyala ali mu katale era alenga nnyaanya alenze obutungulu n'aleeka n'ebibala n'ebibala ebirala eby'enjawulo mu ngalo ze akutte ennyaanya era nazo ali mu zzirenga aziggya mu bbaafu eya kiragala.

Eno nno envubbu eri mu mazzi era eri mu kunyumirwa kubanga envubu zaagala nnyo okubeera mu mazzi. Waggulu waaa w'ekisolo kino kuliko akanyonyi akayimiridde, era nga nako kanyumirwa okuyimirira waggulu ku nvubu eno. Envubu eno yeebase mu nnyanja omuli amazzi , amazzi gonna gatebenkedde.

Ekiyumba ng'era kirabika kikaddekadde kyalekebwa awo kiyina langi eya bbululu omukwafukwafu ekiyumba kino kyalekebwa awo era nga kyatuuzibwa ku muddo guli awo era ng'omuddo guno mukalukalu emabega waliyo emiti naye emiti gino giyina langi erabika obulungi.

Akaana kawala kalaga katunda nnyaanya era nga kasanyufu olw'omulimu gwe kakola waliwo ekibbo kye bateese wansi era ekibbo kino kirabikwa mwe mulimu ennyaanya endala kambadde ekiteeteeyi ekiddugavu ate era nga kakutte ssente mu ngalo.

Kano nno kasolya k'essinzizo era nga baakatonaatona mu langi eya kiragala era ne bagigatta ne lanve langi eya kyenvu akasolya kano kalaga ekifo ekisinzibwamu eky'Abayindi kye bayita Bahai waggulu mu bire waliwo ebire ebya bbululu n'ebire ebyeru.

Enku baazizizise ku mabbali g'ennyumba oba ku mabbali g'ekiyungu era eri nnengera engoye nga bazisibye nga baazaanise zisobole okkala ku mabbali g'ekiyungu waliwo obuddoddo buyina langi eya kiragala.

Omusajja wuuyo, ayambadde enkoofiira ku mutwe akulula eggaali. Eggaali kuliko amatooke, amatooke gano galina langi eya kiragala. Emabega we waliwo abaami babiri bajja batambula bambuka era ng'ekkubo lye batambulirako kya kkoolansi. Waliwo pikipiki ezisimbiddwa emabbali w'ekkubo era nga waliwo n'emmotoka ezisimbiddwa emabbali w'ekkubo. Waliwo omukyala akkirira, ayambadde akapale akamyufu n'essaati eya bbululu, asibye enviiri era n'emabega eri waliyo abantu abalala bangi.

Gano masiro amasiro g'e Kasubi gaaserekera bulungi kati era essubi lye bagakozesaako oba ze bakaseresa galabika bulungi.

Zino kkutiya z'amanda era nga ziva mu kyokero ky'amanda zipangiddwa era nga zirinda mmotoka kuzitikka. Waliwo engoye zaaliriddwa mu ku sseŋŋenge era nga waliwo n'ekyererezi, ekyererezi kino baakisibako sseŋŋenge kirimu omuddo, omuddo gwonna gwa kiragala.

Kano kalabika kasitenseni era nga waliwo n'ababoodabooda we bayimirira nga balinda abantu wansi w'omuti omuti gulina ebikoola ebikoola bino birina langi eya kiragala era nga waliwo n'abantu abalala batambulizaawo emirimu gyabwe. Waliwo akayumba aka MTN ne Airtel abantu we baweerereza ssente n'okuzifuna.

Ttanuulu ya bbulooka ttanuulu era ttanuulu eno erimu olwatika. Omuddo ogwa kiragala ogulabika obulungi, ng'era ttanuulu eno baagibisse essubi, essubi lirina langi eya kitaka. Waliwo emiti era emiti gino giraga nga gya miyembe nagyo girina langi eya kiragala.

Ono nno omwana mwana mulenzi atudde ku kakutiya emabbali waliwo ebintu ebitundibwa ziriᵑᵑaᵑᵑa nti nsigosigo omwana ono mu ngalo ze akutte ssente nga kiraga y'ali mu kutunda ebintu bino.

Akaana ak'obuwala kayimiridde kambadde olugoye olumyufu mabbali waako oba emabega waako bayiyeewo amanda mu wansi era amanda gano gatundibwa era waliwo abasajja abatudde kkameeza nga batunuulira omwana atambula walabika waliwo emirimu egy'enjawulo era nga batundawo n'emmere.

Abaana bazannya basamba kapiira era nga waliwo engoye ezoozeddwa ne ziwanikibwa waggulu zirinda okukala mulimu sitookisi mulimu n'empale ez'abasajja.

Abaana beetisse enku ku mutwe, balabika bava kutyaba nku. Bali ne maama waabwe era aweese omwana ku mugongo. Abaana bano balabika bakoowu era mu mabbali waliwo omukyala asibye ekitambaala ku mutwe era waliwo ennimiro erina ebirime bya langi eya kiragala.

Eno erabika yali mmeeza ng'eriko ekikopo, ekikopo ekya ggama. Kirina langi eya kiragala, kiragala era nga waliwo ekyokulya ekiri emabbali.

Eno nno mpisi, eri mu nsiko era ng'eyina obutolobojjotolobojjo ku lususu lwayo oba ku byoya byayo. Eyimiridde mu nsiko naye ng'omuddo gw'eyimiriddemu mukalu, gulina langi eya kitaka.